Utano nemudakaro wezvana zvitootori unofanira kukosheswa kwemene. Ana adoodori anofanire kuendeswa kuzvikora kwawo, zveana adoodori asati atanga fundo yekutanga, kuitira kuti, vakure vakabaangwara kwemene

Abereki anamai nanababa anokurudzirwa maningi kuti zvana zvavo zvidodori zvisati zvatanga fundo yekutanga. Zviendeswe kuzvikora zvefundo yeana adodori kona iyoyo.

Vafundi vefundo yeana adoodori asati vatanga kufunda zvifundo zvekutanga, vanokurudzirwa maningi kuti vari kuzvikora kwavoyo vapuwe nekubikirwa zvikafu zvinopisha ikweyo.

Vafundi vasati vaenda ku zvikora zve fundo yekutanga vano kurudzirwa kakurutu kuti vaendeswe ku zvikora zvawozvo zve ana adodori asati atanga fundo yekutanga kona iyoyo vanonga veyi fundiswa zviro zvaka wanda kwemene.

Vana vadodori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga, vanokurudzirwa pakurutu kuti vaendeswe kuzvikora kwavoyo kweana adodori kwavanenge veifunda kunyora mabizo avo, nekutamba nekugarisana nevamweni

Vafundi vefundo yeana adoodori asati atanga kuenda kuzvikoro zvefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora neabereki awo.

Vana adodori vanofunda kuzvikora zvefundo yeana adodori. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe magwada nehembe dzechikora dzinodziya kuitira kuti vafunde veidakara.

Abereki anokurudzirwe kakurutu kuti vaendese zvana zvavo zvitotori azvisati zvatanga chikora chefundo yekutanga kuzvikora zvevana vadodori iyo kwavanenge veifunda nekuona mifananidzo.

Vafundi vefundo yeana adodori asati atanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwewo hembe dzechikora nemagwada kuti vafunde yaamho.

Vafundi vefundo yeana adoodori, vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga. Vanobaakurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe heembe dzechikora, zvakadaroko kuti vafunde veidakara.

Vafundi vefundo yekutanga vafundi vefundo yechipiri vanobakurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire yamho ngezvifundo zvavozvo kunasira ramangwani rawo .

Vafundi vefundo yekutanga, nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu, kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana mai nana baba, kuti vafunde veidakara pamwepo neamweni.

Zvikora zvefundo yekutanga nefundo yeana vadodori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga , ana echikora anokurudzirwa kakurutu kuti vafundiswe kuzvichengetedza vakaba chena veifundiswazve ngekugeza.

Vafundi vefundo yekutanga, vanobaakurudzirwa kakurutu kuti kuzvikora kwavoyo, vafundiswe yamho kuchengetedza ndau dzavanofundira nedzavanogara dzakabaachena kwemene kudzisira matenda.

Vafundi vefundo yekutanga, nevafundi vefundo yeana adoodori, vanofunda kakurutu ngekuona mufananidzo. Vafundisi vanokurudzirwa maningi kubhara mifananidzo, veinamira kumadziro embatso dzekufundira.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvinge zviri zvikora zvakabaachena yaamho, ana echikora eifundiswa kuchengetedza ndau dzakachena.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vari kuzvikora kwavoyo, vabaagwinyisire yaampho veitsamwiririra pazvifundo zvawo, kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeana adodori asati atanga fundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vanasirirwe ngendaa yekuti ndaraunda dzavo dzekutambira dzinenge dziine mitserendende nemidziwerere nezvekukwira kwira .

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yevana vadodori. Vasati vatanga zvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vanasirirwe mifananidzo yakati kuti yonasirwa kumadziro veifunda.

Vafundi vegundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora ngaabereki nemagwadazve echikora nemabhuku nemabhiro ekuti vabharire pakati hwee ramangwani reinasirwa.

Vatungamiri vemuganga neva shauruka vezvikora anokurudzirwa kakurutu kuti vanasire matebura nezvigaro zvekuti ana vechikora efundo yekutanga nefundo yechipiri vagarire veibhala pona apapo .

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeana adodori asati atanga fundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vanasirirwe ndau dzawo dzekutambira dzinenge dzine mutserendende nemudzuwerere.

Vafundi vefundo yekutanga, vanokurudzirwa yaampho kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada akahlamburuka kwemene. Kuitira kuti vafunde veidakara, ramangwani reinasirwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanosisongo maningi veifunda muzvimbatso zvekufundira zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Hurumende inofanira kuaka nekunasira dzimweni mhatso dzekufundira dzo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera, vanokurudzirwa kakurutu kuti vambaye gwinyisire yaambo ndezvifundo zvavo zvenyara zvakaita sekusona mibhedhe.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vakokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvawo zvenyara zvakaita sekutsetsa mapuranga.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire yaamho pazvifundo zvavo kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vana gwinyisira yambo nezvifundo zvenyara zvakaita kutsetsa simbi kutsetsa mapuranga nekunama simbi.

Vafundi ve fundo yechipiri neva fundi ve fundo yekutanga neva fundi ve fundo yepa dera dera vano kurudzirwa maningi kuti vapfeke zvi vhara muromo kana kweinge kune denda rino nesa.

Vafundi vefundo yechipiriri nevafundi vefundo yepadera-dera. Vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaampho kuzvifundo, zvavo kunyanya zvifundo zvesaenzi nematsvomho..

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera, vanokurudzirwa kwemene kuti vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo kuitira kuti ramangwani ribanasirike kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri ngevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vari kuzvikora kwavoyo vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvenyara zvakaita sekusona madhende.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe makombiyuta kuti vafunde veitsvakawo fundo padandemutande kunasira ramangwani.

Vafundi yefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera, vanokurudzirwa kakurutu kuti vangwinyisire yaampho, ngezvifundo zvavo zvenyara, zvakaita sekubhara mufananidzo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho ngefundo zvavo kunyanya vaya vanonga veifunda zvifundo zvenyara zvakaita sekuaka mbatso.

Vafundi vefundo yechipiri neva fundi vefundo yepa dera dera vanoba kurudzirwa kakurutu kuti vaba gwinyisira yamho ngezvifundo zvenyara zvakaita sekurima zvirimwa nekufuya zvifuyo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti varikuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvesainzi. Kuitira kuti vazoitawo madhogodheya naana mukoti.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo vepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo dzavodzo vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara zvakaita sekusona hembe.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaamho ngefundo zvavo zvakaita sezvifundo zvekutora mifodho.

Vafundi vefundo yechipiri vanenge veifunda vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yaamho kuzvifundo zvavozvo kunasira ramangwani ravo nere zimbambwe.

Zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zve fundo yekutanga akuru ezvikora nea kuru emiganga anokurudzirwa ka kururutu kuti anasire chino komberedza chikoracho kuitira kuti ana echikora asa tiza.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kwemene kuti vabagwinyisire kuzvifundo zvemakombiyuta. Kona iyoyo vanenge veitswaka fundo padandemutande kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yechipiri, nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora kwavoyo, vabaagwinyisire yaamho. Vasiyane nezvekuita bonde, kudzivirira matenda.

Kuzvikora zvefundo yekutanga, nezvefundo yechipiri, akuru ezvikoro neakuru emiganga, anokurudzirwa maningi kuti anasire zvigaro nematebura kuti ana echikora abharire pakati mhoryo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo vepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaendakuzvikoa kwavoyo vabagwinyisire yaamho veitsamwirira pazvifundo zvavo.

Vafundi vefundo dzepadera dera nevafundi vefundo yechipiri nevefundo yekutanga vanokuridzirwa kakurutu kuti vagwinyisire ngezvifundo zvemasvomu nezvifundo zvesainzi.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinoba kurudzirwa maningi kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhova rukurutu kuitira kuti ana echikora asatiza eienda koita misikaizwa kubanze.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana mai nana baba awo kuti vapfeke veidakara variyo kuzvikorayo veifunda.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa kakurutu, kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora akanaka, kuti vafunde veidakara vasingatonthorwi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavozvo kunasira ramangwani ravo.

Vafundi vefundo yechipiri navafundi vefundo yapadera dera vanokurudzirwa kakuruti kuti kana voenda dera kwezvikora kwavoyo vaba gwinyisirei yamho pazvifundo zvavozvo.

Vakuru vezvikora naakuru emuganga anokurudzirwa kakurutu kuti vabatane vaake zvikora zvakati kuti mumiganga yeshe kuitira kuti ana echikora asahambe mimango mikurutu kuenda kotsvaka fundo.

Kuzvikora zvechipiri zveantu anenge eifunda kona iyoyo akuru ezvikora anokurudzirwa kakurutu kuti aise ruzhowa runotenderesa chikoracho kuti ana echikora asatiza eienda koite musiyaizwa kubanzeyo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yaamho nekuba shanda nekutsamwirira kwemene kuzvifundo zvanenge eiita ikweyo.

Vafundi vefundo yepadera dera yeantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera, vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho nezvifundo zvawozvo kuanasire ramangwani

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuve fundo yepadera-dera. Anokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yaamho.

Vafundi vefundo yepadera -dera vantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yapadera. Vanokurudzirwa kwemene kuti vabagwinyisire yaambo kuzvifundo zvavo izvozvo zvekuchikora kwavoyo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vambaye gwinyisire yaamho kunyanya vanoita zvidzidzo zvesainzi kuti vazoitawo madhokodheya nana mukoti.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvevantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera, afundi anokurudzirwa kakurutu kuti abagwinyisire yaemho kuzvikora kwavoyo kunasira ramangwani ravo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveanthu anenge eifunda kuti apuwe zvithupa zvefundo yepadera, vafundi vanokurudzirwa kakurutu, kuti vabaagwinyisire nekutsamwirira yamho pazvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanosisogwinyisira kwemene kuzvifundo zvawozvo veisiyana nekuita bonde kudzivirira matenda.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuve zvitupa zvefundo yepadera. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisirevohe ngezvifundo zvemitambo yakaita semabhora nekurumba.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vantu vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire nemitambo yakaita sebhora nekurumba.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yaambo kuzvifundo zvavozvo veitsamwirira kwemene kuti ramangwani ravo rinasirike.

Vafundi vefundo yepadera dera, vanonge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera, vano kurudzirwa kakurutu, kuti vatengerwe makhombiyuta veitsvaka fundo padandemutande kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveanthu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera afundi anokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavowozvo.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vaopuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo kuzvikorayo. Kuitira kuti ramangwani ribaanasirwe kwemene.

Vafundi vefundo yepadera-dera yevantu vanenge veifunda kuti vapive zvitupa zvefundo yepadera. Vafundi vanoba kurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire yaamho kuzvifundo zvavozvo nekuchengetahe nharaunda dzekufundira dzakachena.

Vafundi vefundo yepadera-dera ,vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa, zvefundo yepadera, vanokurudzirwa kakututu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo , vabaangwinyisire yaampho, nezvifundo zvavo.

Vafundi vefundo yepadera -dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisira yaamho ngezvifundo zvawo vasiyane nezvekuita bonde risina kuputirwa kudzivirira madenda.

Zvikora zvepadera dera vafundi ano kurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaa gwinyisire yambo kuzvifundo zve sainzi kunasira ramangwani .

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe fundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yambo nekutsamwirira pazvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera-dera, vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvepadera-dera, vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvevanenge veiita ikweyo kunyanya zvifundo zvenyara.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveanthu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera dera. Vafundi vanokurudzirwa kwemene kuti vabaagwinyisire yaambo kuzvifundo zvawozvo.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanenge veyifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yambo ngezvifundo izvi veibaa tsamwirira kwemene kunasira ramangwani .

Zvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanenge veyifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanokurudzirwa yambo kuti vagwinyisire wewemene ngezvifundo zvavo zvo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vasiyane nekuite bonde risina kuputirwa.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaambho kuzvifundo zvavo zvefundo yepaderaderazvo vasadakarira maningi kuita bonde risina kuputirwa.

Kuzvikora zvefundo yepaderadera zveanthu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanokurudzirwa kwemene kuti vabaagwinyisira yaambho kuzvifundo zvawozvo kunasira ramangwani.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera, akuru ezvikorazvo anobaakurudzirwa maniiingi, kuti vanasire mathebura nezvigaro zvekugarira, kuti ana aone pekubharira pakati moryo.